Bihi maa guuri mi dɛmda ka tihi bɛ bin dɛmdi sheli maa ka yili tɔm bɛ bi nyaanga yili sheli din mi zaya maa yili kurli daa daa yili.

Daani m bo ŋɔ ka bi pampa bindira n kɔhira ban kɔhiri nɛma maa ʒila tiŋa n lihiri nɛma maa ka paɣa maa bobi bobiga ka pa sariga.